Essowaani eriko ebyokulya. Ebyokulya kuliko ebisaliddwako ng'obutungulu, ebivaavava, ennyaanya ne kaamulali. Essowaani eno ewummuliziddwa wansi ku kameeza ak'embaawo.

Omuntu atudde ayambadde ekisaati ekya kivuuvu n'empale ennyimpi enzirugavu n'essapatu mu bigere eza bbululu akutte ekibbo, ekibbo kirimu emmwanyi naye emmwanyi zino teziriiko kakuta. Wabbali waazo waliwo akakutiya akeeru akabikkuddwa.

Omukyala atudde ku ntebe. Omukyala ayina akameeza akasiigiddwa langi enjeru, ataddeko ekyuma kikalimagezi ekya laputoopu era ali mu kuginyiga. Wamabbali we waliwo akatebe akalala naye tekatuuliddwako muntu n'omu.

Omwami ali mu kwetendeka omuzannyo ogw'ebikonde, ayambadde bi-ggiravuzi ebikuba oba ebizannya ebikonde mu ngalo ze era asibye n'agapiira waggulu, agapiira ag'emmotoka g'akozesa okwetendeka ng'azannya omuzannyo guno ogw'ebikonde.

Enva endiirwa ezisengekeddwa obulungi; enva zino muliko ennyaanya nakati, green paper, bikamulali ebimyufu n'ebyakiragala n'ebirala bingi nnyo bisengekeddwa bulungi nnyo mu miteeko era nga bima biwedde okulongoosebwa.

Ekinyonyi, ekinyonyi kino kiyina langi ez'enjawulo omuli enzirugavu, eya kivuuvu n'enjeru. Kiyina omumwa ogwa musongovu kiyimiridde ku buddo obwesuuliridde okumpi n'amazzi omuddo guno guyina langi yaayo ya kiragala.